Xale bu góor bu leytu def na lëy ta yi benn ñaar ñetta ñeneen ci rom yi nga xamne set na lool xaaji bi setna xale bu góor bi tamit dogal nañ ko kawaram bi bem rafet mëngi toog fi nga xamne fouf lañuy defare kawari xale yi góor yi.

Tax bu kawe tax bu rofet tax bu espol tax bi liñ sampala ba pare li des moy pintur pintur bi nag pintur bu nete bu setla ak weex li gi amna fi nga xamne pinturanguñ ko waay liggéey bi ñu ci kowam.

xale bu jigéen buy taxawu dekki gambi yax solmbuwa bu guddax buy watatu besci suuf taxaw ci tape bu xonxa xale bi nga wone taaram pur wone jigéeni gambi yax naka lañ muna taaro di taxawu gambi yax ci kow lulu.

Bagaas ci lopitaan yi ñuy doge ak li nga xamne moom lañuy jël pur jë jël deret bagaas yi nak bagaas yi magget lax ñu ngi bari ñun leen tekk yi pa ngi jaxa soo fason bi su neeke ci loppitaan bi dañ koy wara jël ñu setal ko bem set ba lañ koy muna jëfandeko pur kuñ koy jëfandeko rek ci moom duko jox yeneen jàngoro.

Yaay bu taxaw ak njobootam amna ci ñaari xale yi góor ak ñati xaleyi jigeen. Moo mingi taxaw mingi solmbu bi african bi nga xamne orance la. Te amna weex mingi sol takaay tamit ci loxom yi. Ak ci baatambi xalé yi ñoom ñépp ñi ngi taxaw ñuy kontaan.

Màndarga buy wone palaas bu tuda MSJ, palas bi mbiri halis moo fay dox, palas bi minga wone ne dafay mëna jot àdduna bi, yeneen palaas yu bari yi nga xam ne defna màndarga bum, buy wone àdduna bi ci boppam.

xale bu jigeen bu refet bu taru ci kaw besi suuf taaru na mingi sol mbubi africain mbubi africain bi nga xamna mngi daŋs ci yaram bi loxoy gudena cëryi na nga xamne demna ci dina bi besu suuf muuru na waaye mbubabi nak dang na bu jitegoon kaala mboobi bu yeeraxoon mu gina refet ci kow.

Mandarga bi nga xamne munge wone plaas bi nga xamne xaalis dañ fay jëfe liggéey xaalis mo faneko. Mandarga bi mi ngi am blë bu ngi am weex mni am ne tex. Mandarga bi nekkna plaas boo xamneku ko gis rek dina koy xaame. Paski fi nga xamne la yàgga na ci dëkka biy Gambia yax. Ba pare nekkna lo xamne ñu bari dañ fay dem pol jëfande ko yi fa xaalis.

Liggéeykat yu góor yi nga xamne ño yoree kaaranger dekka bi ñi ngi sol seen liggéey yëree liggéey kaayyi ñu ngiy tokk ci koli nga xamne outo bo xann la dina leen dimbale pur bu dara xewe ci dëkka bi ddinañ mu na dawal liñ tokkna ngi daw ekk ci palaas b dimbale seet luñ mu na fajep lu xew fuufunoon.

Xaley jigéen ñi nekka ci toll bi nyi nga xamne dañuy daan seen doole ñyugi àndak yi xaley góor yi nga xamne tamit ñoom tam nyun fa di liggéey toll bi toll bu yaatu la toll bo royla li liggéey toll bi dolu yomba te ñi ñi nga xamna ñuoy daan seen doole puddimbale seen jopooti.

Kër bu ees biñuy sampa bi nga xamne parengul , ci kana mi kër bi amna itati garab yi gaata yi faneka yu ndaw. Kër bi nak nekka na loo xamne ci biir doomu na gis lu bari waa ci biti di nga gis ne am na taax, amna tamit bunti kër bu ndaw, kër bi li ci des ci liggéey des na raax des na pintur.

Naan buñuy oye fanta orance bi naxmom lu neexlalu saxla. Lii ku lekka be suur nga tekko ci di nga am lu bari. Naan bo xamna la boot lekke ca benn chin may cheep bu jen cheebu ganar ce bu muna nekka. Bo ko lekka ba suur ba tek ci li rek am nga lu bari ci bes bi.

Waaji yi mëy njiiti reyuy gàmbia bi woon ki ñuy oye yaya jame yaya jamme nak nekko na njiiti row bi nga xamnañu bari ragal nañ ko ci kow ragal bubu ngay ne du daan njël li nga xam ne yafi caaxaan la waay nak ci kow loolu moom ci boppam amna yimuy dafi nga xamne niti tuumal nañ ko ci deram waay nak yàlla mo xam loolu depre amna la bari li nga xamnañu bari genna nañ di waxne tamit moom sonal na leen.

Lii màndar gah la bor xamne njung ko defar, di wax ne njiiti réew bu tok legi chi biir Gambia ak njiiti réew bufa nekkoon pur njom ñaar ñu bokka nekka benna loolu duñ ko nangu, so da ngay gis na njiiti réew bufa nekkoon koku moy ki nga xamne mooy woon yaaya jammeh, njiiti réew bu tok legi mu ngiy tudda adama barrow.

Xale yi góor ak jigeen ñi nga xamna ñu gi dëkka fu sorisi biir àlla bi am nañ fa nak neg bu ndàw xale yi ak jigeen yi ñuge kontaan li nekka na loo xamne kukoor gis rek dafay fiixal xool ñye ñooy ñi nga xamna liñ am bariwoot waaye foolen gis ñugi kontaan li nak xiiwal boo xamna la yàlla mo koy def ci doomi adama xale yi ndaw amuñ lu bari waaye liñ am rek ñu doyloo ko.

Plaas yi jaayekaay lekka lekk fësan bu nekk. Am nafi ak njumti yaa yi nga xamna diñ ko jëfe pur raxas yaram njimti. Waayi ñuy jëfandeko pur raxas kër yaraxas nokk njimti waayi nga xamna diniñ ko jëfandeko pur refetal plaas lekka. Yi fineka demna bi ci meew demn b ci maalo demna be ci sukkar.

Njumtuwaayi toll goor yi bare ngi taxaw. Di wone nakala ñuy jëfande ko njumtuwaay bi ñam ñu fa taxaw nak ñi ngi kontaa. Di xool xamne li ku ko am ci biir toll am ci lu bari. Am liggéeykat yi nga xamne pare nañ pur liggéey toll bi. Siñ ci liggéey dinañ sigeene lu bari nga xamne dina dimbale pur lekk ñu neew doole yi.

Autobo xamne dina dimbale rmi koko autobi nekkna auto bu rëy pepare am na ttouto bi mooy autobo xamne dina jël pasaas yi bari ci biram griyas bi ci kow tamit dina muna depasaas yi liñ na ndi laac ci tamit ci bagaa siñuy def ci kaw barina bariwuut liy dina dimbale kon xamne jël na ko pur kom kom.

Njumtuwaay bi nga xamne dafay gine ngelow bu neex waxtu tàngaay bu jote njumtuwaay la bo xamne dan koy taal bo ko taale nga gisne dafay daw bu dawe dina gine ngelow bu neex ngelow biy wowal yaram bu ñaxe ngelow bi nga xamne bu tànge dina dimbale.

Auto bu weex, auto bu rëy, auto bi nga xamne yàatu na lool, te guddana, auto fësaŋ bi k ko bëgañ jumtuwaaye për mbiri kam kom, ci biir dekki gambia, dina dimbale, dina jàppale lool boromi koom-kom bi, ak ñi nga xamna ñin ci yoon bi bëgga ñi bi, wala dem ceen sen plas ci liggéey kaayi, auto bi dina jël nit yi bari te luñuy laaj du bari.

Xale bu jigéen ak xale bu góor bu tee ci seen xo maam am beneen waaju baax bu taxaw ci seen boori maam am beneen xale bu góor bi nga xamne mi ngi taxaw foofanuon ak keneen ki nekk ci seen ganaaw ñi nax moom da nga gisne seen maam ngi sol mbuba bu nete ak tube waaju baax ci tamit mi ngi sol mbuba bi nga xamne moom bulu lama mit xale yi tamit ñu ngi kontaan.

Xaleyi jigeen yi nga xamne ñi ngi toog seen palaa ci jàngee kaay ñam ñépp ñingi togg tee seen sàkki ak linga xamne moom lañuy jàngee xale yi nag ñam ngi neeka linga xamne ñu ngi soo seen buba yi yiiw yi ñuy jàngee buba yi nga xamne gudana yaraax na linga xamne yiiw na torop te setna te sellana.

Takaay bi nga xamnañu koy oye montor , takaay bi nekka na takaay bu refet , bi nga xamne munnga ko sol fune fi ngay dem .Takaay bi ko sol tee sa pochet bu baax , sol sam buba yi baax yi yiiw yu set yi sella ak sadaala bu baax bu set bu baax bi nga xamne foo dem dinañ la jox cir.

keyti xibaar buy woone ne nguuri Gambia buguta duga ci benn waxtaan bi nga xam ne waxtaani li dimbale pur indi nguur, njiiti réewi Gambia bi nga xam ne, moo fa nekkoon, tuda Yaaya Jamme. Lii nekana loo xam ne ñu bari, du leen neex buñ waree duga si waxtaan fason boobu, paski am na ñu bari ñoo mettit lu ci biir dekka bi.

Xale yu goor ak xale jigeen ni nga xamna ñungi tok sen plasi jàngekaay sen plasi jàngekaay bi nax defar neñ ko neka na plaas bo yaatu neka na plaas bo xamne tamit dina am ngelaw bu bari bi nga xamne dina duga tex ñyoo mit mi nga xamne ñunn fa tog di jànga dina kon taan ci fuñuy jànge nonu.

Xalay jingeen yi nga xamna ngiy fox ak bàll fasong fox bi nekk na loo xam nekki koy def doo soona soona bu miti paski am na fox yu bari yi nga xam ne dangay dawdi ko riite bi nak nekk loo xam na dangay dawdi ko riite dangay taxaw benn plaaz xaar për bu bàl bi ñuy bum dàl ci suuf.

Lekk yi nekk sibiir bitik, lekka y nga xamne ku ko tooga mu sakan lool, te li sakan baaxna pur njoboot ak nga xameene addna numuy demeene jafe na loo. Lekka yi nekk na loo xamne bo ko tooge li kay safal yomba nax, boo toogee ca soo ci genaar wala togga ca sooci ndawal dinko mëna def ci kom ngeen lekk mu neexbabugadee.

Neegi taax bi ñoo sampa bi nga xam ne koweena ba ci kaw amna liñ tekk li nga xam ne fofu lañuy taxaw ñi nga xam ne liggéeykat yi soxla nañ ko pur ek foufu lañuy ék muna raax lañuy raax muna pintur lañuy pintur muna defar lañuy defar ci paranteer yi muna duga ci biir nekk bi nga xamna dinañ fa mëna def liggée yu bare.

Jaaru baaraam bu em jaaru baaraam bi nga xamnen muna neka oor muna neka plaake muna neka përëm waay nak bu nekke oor muy gina ceer bu nekke plaake dina ceer tuuti waay përëm bi moy gina yomba jaaru yi nak neka na lo xamne mun nga koy am ci marcxe bi mun nga ko am ci yeneen bitik tamit.

Xale bu jigeen bu refet, bu njool, sol mbubu bu tubab, xale bu jigeen bi tamit mu ngi defli nga xamne ñun koy oye grefas ci boppu bi, xale bu jigeen bi mbubaam bi nak nekka na loo xamne amna ay bitoŋ yi nga xamna dem na ci kaw ba ci suuf, waay xale bu jigeen bi ubbi nako taxaw di wone caram yi.

Taabul fasong bi taabul bu refet la li nga xam nañuñ ko def ci suuf mu su liise mu refet lool nekk na lo xam ni naari dinañ defason toggaay bi ñu tekk fuufu seen liñuy naan tekk njegenaa yi ci suuf ci ko njegenaa yi lañuy oogis toog bi nga xam ne dina dem ci kow suñuy muna took li nekk nay toggin boo xamni toggin bi suliise la toggin bu refet la toggin bu am solo.

Jotaay yi mag yi nga xamna ñun ci palaas, ñoom mag yu góor, mag yu jigeen, ñi ngi toog di waxtaan ñoomi neen, am ñi nga xamne ñi ngi neka nit yu weex, ñi nga xam na ñoow nañu sexi leen, ñi nak suñ ame fasong jotaay bi, moy ñi nga xamne dañuy ñoow pur dimbale new doole yi nga xam na ñu ci biir àlla bi, wala ñingi dëkka ci palaase yoo xamne dañ ñoow pur-jàppalegaay.

Tabla yi nga xamne ñum ko teg ci kow plaate sabla yi dem na ci ben ñyarr ñyeti ñyeenenti 5 7 tabla yi na ko koy togga def sa cuw di nga jël ñëta beci ñeneen pur def sa cu di nga xamne amna ñoo xamne tamit buñuy def cu di nañ bu ga def sabla bi faneka yépp ci plaa yi.

Jaaru nao pay rafet y nga xane i mun na dem xew. Munna dem be ci juli mu nga ko sol fi nga xamedem bu am maanala. Jaaru bi nak amna li nga xamne cloor bi ñuy oy nete. Amna tamit cloor bi ñuy oye vert.

Xale bi goor ak jigeen bi tog ci seen biir nekg dina taalu seen neek bi setna siiw lii si na seen ride yiñ fa def rafet na ñoom nag seen buba yiñ sol tamit yiiw na rafet na xale bu jigeen bi nag balam ton gina yiiw mu tegee boor greefagh bu sol teg ci kaala bu rafete mu gina yiiw.

Njumtuwaay yi nga xamne dañ koy doge kawar, njumtuwaay bi nak, nekka na boo xamne bu degeer la bu baaxla bi nga xamne dina yagga cilu xo nit, nekka na loo xamne saxlu ko jinda yombana, bepere nekka na loo xamne bo ko defee ci kurang bi dina dog bu baax.

Li mungi nekka jen yi nga xamne mu ngi neka jrom ñeta yi nga xamne mu ngi nek ci biir carton ci biir carton bi a ne kana jënyi nga xamne so koy togga dankoy duga rekk ci biir jumtuwaay bi nga xamne mo koy laka doo ci def diiw do ci def dera ci biir njumtuwaay boobu noon bokk fa defee bo pare dindi ko rek jël say saf safal rek lekka.

Emkeyiti xibaar bi nga xamne munge wone ne amna jigéen biñ rey i ci nga xamne balburecha la ci plaase bi nga xamne door balla li na nekk na lo xamne lu metti ci xol la paski nga jokk bu pur dem doxi ca soxla ngañoo tombee fasaŋ bi lii lu mitti la ci xol.

Plaase yi jaayekaa yi bari yi nga xamne yéppa ngi teju ñu ngi nekka ci kaw taax am ñi nekka ci suuf plaas yi ñooy plaase yi nga xamne ki ko bu nga jël portugal fuufu sabagaas dina nekk loo xamne lu ceerla përli ngay fey bu weerde amna ñu nga xamne nak ñoom ñi ngi teg seen jay ci biti di jaay li deme ci yëre ak lekka.

Takkay loxo bi munnane ka përëm munnaane ka palake munnaaneka oor posong. Takaay laxobi ni nak luy degër la paski dina yagga nekk na loo xamne foko sol tamit dina refet. Te dina ànda ak waxtu boko sole rek dina baax. Takaay bi boy dem xew boy dem fi nga xamne bici juli la dinko mu nat sol.

Toogo taabul taabul bi nga xamne weerlañ ko defare ak i hanha tog yi dem na bi nga xam ne 9 ñti nit dinañ fa muna took taabul bi nga xamne boleen ameeñ joboot buy rëy yen ñep di ngeen muna took ngeen lekka lu ngeen ni leeka mu neex waxtaan bi mu neex.

Njii bi nga xamne ñën ko ji ci biir kër mi ngi amee flër yi refet tamit ak xop yi nga xamne xop yi tamit yéppa ngi baax li nekk na loo xamne toppotoonañ ko bem tollu fi nekk ci biir kër bi nga xamne mingi karo te plaas bi tamit refet na lool.

Xale bi góor bi nga xamna mingi taxaw mingi sol ñati abdu. Nati abdu bu vert beppare ñu ngi dawme baat be yépp ci suuf. Xale bi góor bi nak mingi sol liñuy wax very but béppare. Xalé bi tamit mingi leetu béppare tamit ci gënawam moon fum taxaw noonu. Mingi am na taali jigéen bi nga xamna mingi sol gram bu ba.

Nappakat yi jën yu bari yi nga xamne ñu ngi koste ñoom ñépp ñi ngi ransalo bari fuu funoonu ñngi amee seen bagaas yi ngiy demee nappi ñi ñooy xamne bu waxtu dem nappa jote rekk dañuy dem duga ci biir géej ci ut jën yi bari ñëow bu ñëwee ñu jaay ligi jën naq ne këna lo xamne lu cheerla ci biir dëkki gambia.

Njumtiwaay bi nga xamne mooy dimbale pur jaxase liñuy sampee mooy sima simaan boobu nag puñ koy defe fi dañ koy jaxase ak suupi bu booba buñ pare ñu mëna defar liñuy xamne moom lañuy def purnek bi taxaw nekk na njumtuwaay bo xamne cheerna pur jinda ku ko ame dinko muna def diko luas pur am ci komkom.

Xaleyi jigeena góor yi bari inekka ci plastiq jàngekaay ñu ngi solom bu ba yéew yu mut yu jot xale yi nga xamna ñi ñeyñeew xamna luñuy jànga dina yomba mu duga ci seen bopp bi pre nuñ taxawee foofu xaley góor yi jiitu xaley jigeen yi nekk ci gënaaw li lu refet la li lu nga amne lu am solo la yàttal diina bokkana ci li nga xamne lolu moo ko sancha.

Xale bi jugeen bu taxaw ci biir neg am soon buwo bu ñuul bu gudabe. Ci suuf bey wotatu buwo bi nag ñuul nabe pare am emelah mea. Xale bi nag ci biir neg bum taxaw setna toggu yang fay nga xamne plaasi lekkekaay la. Ak taabulam fim taxaw noon ci ganawam ngi am fi nga xamne pursetaan la nig refetna setna.

Xale bi jigeen bi nga xamne mi ngi taxaw sol mbubi set. Xale bi jigeen bi mbubi setam bi dang na c kawam lool. Mbuuba bi mëno na nekka loo xamne dañ koy def mu yaraax prg tamit num gina mëna siw lise xale bi jigeen bi nak. Mbuba bi nak refar nañ ko bi nga xamne refet na. Waaye bu dangu toon fasonu daŋg bi dina dun gina refet.

Njumtu waay bi nekkna loo xamne pëno yi ci ganaaw nekkna pën yu réeruyer yi ci kanam mo gina tuuti yi ci ganawa yi ci kanam tamir riineñ outo bi nga xamne ci tool deñ koy liggéey enu na baga ci bari ci ganawaom erto bi ci boppaam ngi am këloor bulo am na ko nekka ci biiram di ko dawal.

Daala yi weex yi nga xamnañu ngi tilim daala yi nekknañ daala yi nga xamne dina oyositankati ko koy sool tamit dina noppale ku ci li nga xamne barewul liñuy takataka tur bala ngay muna sol daala bi daala bi nekkna daala bo xamne bu seton wicc dina nekkloo xamne ko ko sol dinañural respekte.

Xale bu goor bi tok ci kaw laalam sol neeti abdoom xale bu góor bi neeti abboom yi mut nalool nekkna weex bu set bu foor mongi dawme baat bi beci suuf xale bi góor bi mongi sol mbaxana ci kaw mongi toog tamit ci kaw laal bi nga xamna yépp ñun ko laal weex bepare def fa li nga xamne mongi refetal neeg bi.

jëssit yi bari yi nga xamna ñu ngi tëdda ci suuf, jëssit nak moom nekk na lo xamne bo ko laale a bo uytubu rekk amnanumuy demee mun nala matta, waaye nak bo koy laal dangay teey àndak xel ak dàl, jësit yi nak ñi ngi nekk ci ndox bi nga xamne, ndox bi vertena rool, dox bi moom nekk na ndox bo xamne, du neka ndox bu set.

Njumtuwaayu bagaa ci nga xamne lekka saani la naan sani la. Njumtuwaa yi nga xamne mu ngi sibiir bi tikk ñoom ñëppa ngiran sale. Njumtuwaay yi naki ko njumtuwaayoo na ci def rek mooy amur raxas jil rek sanni sibiir mbal imbalid bi la nekk. Nañ jumtuwaay yi nga xamne tamit buñ koy jaay worta sheer.

Peeri daala yi góor yu weex peeri daala yi ñoy peeri dala yi oyof nexa doxe nex ci tanka xale yi góor yi bari dinañ koy sol di ko yóbbu juma li di dem ci be ci julli ak ñi nga xamna dinay dem ajuma bu nekk di faral di dem ci jumaa bi purjulli peeri daala bi nak nekkna bo xamne amna i bona bona ba pare tilim na.

Jiibi nga xamnem ngi refet jiib yi nekk na njiibo xamne ku ko njii def koy toppoto dina ko roose ndoxdina ci def li nga xamne mooy tax xopp yi niñ refet nuñ refetee ni li kër boo dem lu bare bari amneñ ci fasoon nji yi ni njii dafay refetal plaas dafay neexal xeti palas.

Diwi scalooda diw bi moy diiw i kanam bi nga xam ne boy ti dagu de y mën nga ko diw ci ca kanam bi a diw bi nekna diw bo xam ne dafa sheer loo li nga xam nañuñ koy oye li nga xam ne mark la noñ nañ koy oye pur wone ne tur bu foorla gika moom kompani bu ray la.

Jigeen bi sol mbobu bi afrikanam bu refet bi nga xamne gude na be ci suuf boxoŋxala waay nak loxoy gudduñ loxoy gaata lañ am mënoo namoo am loxo bu gudda bi nga xamne dina muur aw ray jigeen bi nag mungi sol grefass mungi teyeh posetam bi nga xamnem ngi àndak buuba bi solna tamit dala yu am maana.

Goor buy fee ci biir ndox posoŋg fee biy moy ñi nga xamne dañ koy def pur seet kan may raw samorom mu ngi nañi ci biir ndox bi nga xamne plaase bu ruy la la pre m ngi am li yi ta xale plaas yi nga xamne ku neka fufu la wara fee mu ngi am bu le mu ngi am nete te ndox bi tamit set na wicch.

Kerr bu mag bë nga xamne muñ ci peggi mbedda bi ci bunti kërr bi amna fuufu taatigara bi mango bu rëy ci biir kër bi tamit amna ñaari net yu rey amna tamit tatigara bi tiir yi nekk ci biir n kir gi kër bi nekk na loo xamne maraac bi guddana be ci kaw bedoomu na gis nekyi.

Jigeen bi took bi raba mingi sol mbaxana bu xoga buba sol mngi nekka buñu laq weex malaan buumu takka tamit m ngi nekka lu am xoga am weex aml moom nak bum bumuy raabe m ngi nekka bo lu muy raabe mi ngi nekka loo xamne xang xaleñ ko defare m ngi tokk disiñ.

Makiyaasu yu am maana, yinga xam ne am na kuloor bu ne, am na bu xonxu, am na bu ros, am na bu orans. Makiyaas bi ci boppam mu ngi am ñuul, waaye nak li nekka na makiyaas bi nga xam ne bo koy def, dafay nekk loo xam ne, lu refet la si bët, dafa nekk loo xam ne tamit nekk na lu yomba.

Jigeen bu sol taybaasam taybaas bu nyuulguddha be ci suuf waay nag loxo taybaas gi moom tuuti na gaatta na te taybaas bi tami daŋ na jigeen ba ngi takamu suuram bi nga xamnangi ànd ak piisam bum sol mingi am takaayi baad ak takaay laxo am poshetam bu ndaw u m ngi taxaw taxaw bu refet.

Xale bu góor bu joge daw mu ngi kontaan. Mu ngi ubbi loxoy yépp di daw di wonene amna mbikte lool ci lum joge def. Mu ngi sol dalayi weex mu ngi soltamit tubey bu ñuul cook. Bi nga xamne dangna ci kowam ak mbuba bu blo. Bi nga xamne moom lañuy dawee.

Xaley góor ak xaley jigéen yi nekk ci seen jangeekaay, ñoom ñep ñi ngay taxaw di dajalo purjël li nga xamne moy nataal bi nen di nataal, amnak benneen xale bu nekk ci ganawa, ganaaw bi nga xamne moom sonul seen bubi jàngeekaay bi, amna keneen ki nekk ci kanam ki nga xamne momit ku ndaw la, mi ngi nekk xale bu góor, waaye momit solun bu bi jangeekaay.

Plaa bi nak mooy leka bi nga xamne ñun koy oyeh spagety bloknes, lii nak dangay jel ca spageti bi nga xamne mom ngay togga behm njorre, bu njore fekka ya ngi def sa ndawal bi nga xamne wol nangh ko, nga togg ko lu am manna, bo pare nak nga sos ko, def ko chi kaw plaat bi mu neex ba buga dee.

Xale bu jigain bu taxaw chi benah tankaam di woneh numuy nataalor, woneh cheram yi lisi demeh beh ci wangam bi, am mbuba buum sol nak afrikan la waay nak mungi dang chi kawam, soh mo taxon mu taxawal taxaw bum taxaw ni pur woneh boppam, li nak nekk na njaw boo xamne amoon na nungh ko muna njawe du doon woneh cheram yi ni, monoo namoo am loxo bu guda, mono namoo yaraax, taxaw bi tamit monoo namu gina sivliseh.

Goorek jigéen yi texaw di jël na taal ñoom ñëppa ngi kontaan am ni jonkon am ñi texaw amñi muuru am ñu xam na muuruuñ li nag nduru nane gaay liggéey kaay ño fa nekka am benn jànxa bi nga xamnam ngi sol yërey jàngeekaayam am beneen góor bi nga xamne ngi jonkon ci suuf mo mitm ngi sol yëre jàngeekaay am nga xamnam ngi def blo bu tubey bu blo ak mbubo bu weex.

xele jigeen yi nekka seen jànge kaay ñoom ñu bari ñu nekk jigeen ñu ngir leytu leytuy rafet soo seen yëri jàngekaay yi waaye nak yëri jàngekaay yi daŋ neen lool bi pare am na yo xam na liñ gattax yëri jàngeekaay yi la xoy guddena buba bi ci kaw baax na waaye gip bu ci suuf nak moom amoon nanuñ ko muna defeenum gina yi wee

Xale yi ndaw yi nekka ci mbedda bi di jangale, ak yiñ taxawal noonu mngiñ taxaw ci benna li nga xamne fufleñ binda luñuy jange , mungi jangal moromam yi , ñi nakk nekka nañ xale yi ndawa ndawa ndaw ñi nga xamne i lu baaxla ci xale , sumuy jànga ñoom seen bopp ñuy taxaw di jàngalante.

Taax bu pënkal taax bu rëy taax bu njoow ci kaw. Bi nga xamne amna yeneen muto yi nga xamnañu ngi daw ci beeda bi c kana mi taax bi. Taax bi nag ci ronam amna e-bitiki fnektaax bi nag pintur nañ ko pintur bu refet. Bi nga xamne dem jëlna domital ak hongha. Taax bi tamit barina nekk yi bari faneka. Yi nga xam nañu bari mu nañ fay diko.

Xale bu jigéen bu nekk ci plaase i jànge kaayambi di wone linga xamnañu fa binda 1-345-678910 moom xale bim ngi kontaan mngay joxañ 1o eparédi siiñ amna leneen tamit liñ fa binda linga xamna ngi wax watis yoo neem benneen bi mune maay néem.

Plaas bo xamne muñ ci biti muñ ci perongmey mu ngi rafet. Ba amna taati gërab bu pënkal bu faneka bi nga xamne ñin fa weeka itlampa yu bari. Amna toogekaay bi nga xamne taabulak toogi ñoo fane ka.Fi nga xamne nit mu na fay took lekka añam lekka ndekkeem lekka reelam. Amnak beneen plaas bi nga xamne pliyar moo fanekam ngi def orange. Fofu tamit nekkna plaas bo xamne nit mu na fa nopplo.

Auto bu rëy auto bi nga xamne mankaduus lay def waaye auto bi ci boppam ngi am clóor bu weex ak clóor bu honha amna benneen auto bu nekk ci ganawaom bi nga xamne m ngi taal lampaam bi waaye autobu yi mànkadouus ci boppa moom nak taalut lampaam i amna tamit li nga xam ne plaas i jaayekaay lay nga xamne mun ci weti talibin foopunoon.

Nyetti tubab yu took kennki di sabar am beneen waaji nga xamne moom du tubaab. Moom nit ku ñul la waaye moomit mu ngin sabar. Mu ngi kontaan lool nak mu ngi jël boppam bi taka ko. Ak musor sol nak mbumo bu weex. Am tamit sabaram bu wekka ci baatam bi.

Liggéeykat bi nga xamne moo mu ngi defar bunta moo mu ngi jël bunti hanha bi diko pentur por mu nga xamne bunta bi dina gina leas bunta bi nag moom cluor bi rafet na lool paski clori xanhala am def nañ fu futamit caa bi bunta biy dal lisi des rek mooy ñu jën ko jaay ko jox ko boromoom.

Nek bu refet nek bi nga xamne nek bu eespek la ñun ko samp samp bu baax. Mingi am vert bi nga xamna pintur la bin def ci biir peroŋg bi am yeneen kuloor bu weex. Bi nga xamne mooneka ci biti neg bi neg bi nak moom lu fa wara dem yépp def nañ ko ci neg bi dall. Ci des rek mooy pintur maraaj bi nga xamne mooneko ci biti la ci des rek mooy moom kër bi ñoo duga.

Jigéen bu sol mbuba bu gudda be ci suuf ,mbuba bum sol ni nak lu ci uppa yep kolor bi lu ñuul la amna lu war bat bi li nga xamneh lu orans la. Mom jigeen bi mu ngi takka musór bi nga xamneh xamne lu wèèx la be pareh mu ngi def makiyas bu refet bi nga xamneh lëm diw ci tuñ bi xonxa la mu ngi sol tamit takay bi nga xamneh mun ko def ci batam bi.

Taabul bi nga xamne mën ci peggi gij gi taabul bi nekkna taabul bi gidda bi nga xamne ñuñ ko san-sel bembaax ñuñ falal piis bu weex defal nga xamne ñiy pare pu ñuo toog ci kaw taabal bi bu ñu wey took dinañ am la ñuy tag seen kow pur lekk bi buum wada seen kow taabul bi nak m ngi àndak toog yi nga xamne ñun leen defar bembaax.

Ruy ak saw ak cook ruy bi nak ñun ko def ci kaas bu yaatu bi nga xamne bu xonxala coog bi nak moom lañuy jël pur naanee ruy bi kook bi nak ñun ko defare plastigu te koog bi tamit mingi am culoor bi nga xamne cloor bu refet la linak nekkna ruy bo xamne ku ko am saxa nak taymi sedda dina neex lool.

dogeekaay yi bari fasong-dogeekaay yi nak ci la pitaan lay faral di nekk fasong dogeekaay yi ki nga xamne njumtuwaayo nako ci ko ci nit bu pare lë muy defrek mëy def ko warar xas femsek def ko ci nga xamne loolu pural xas fasong njumtuwaayo yi ni la li nak nekko njumtuwaayo bo xamne bo koy njumtuwaayo ci nit dan koy mëna njumtuwaayo ci keneen te feekar xasooko.

Jii bu refet bi nga xam ne ñuñ ko def ci biir pot jii bii nekk na lo xamne amna liñuy wax kaktus be pare am na yeneen xeeti ji yi nga xamne mung ci biir pot bi jii bi nak mung ci biir kër bo xamna ñu karo yépp ci suuf be pare ñuy karo maraaj bi tami ci kaw jii bi daal ko komunti am ci këram dina ñoow di ko jaf ndox purmu muna gina sax sax bu baax.

Xale bi jigeen bi nga xamne lëta nañ ko lëta.Y mi ngi def benn ñaar ñette ñeneen juróom. Ci kanam xale bi nak defara nañko karawam bi bemra fet bi nga xamne kawar bi ame ne këna kawar bu baax kawar bu set. Kawar bi nga xamne sellana lool moom. Xale bi nak mingi solmboo bi nga xamne mingi am ñuul ak weex.

Diw yi baax diw yi nga xamne li diwi yaram la diw yi. Amna bo xamne pur raxas kanam la. Amna benneen bi nga xamne pobu pur defar kanam la bembaax. Am yoo xamne tamit pur guddi la boo tedee nga koy def. Am boo xamne pur sa yaram bi yépp la. Amna tamit ci biir ganaaw diw yi fiñtaxaw amna lekka yi faneeka.

Booliweer booliweere bi nga xamne i mu nga say def saruy mu nga say def lekka bu neex mu nga say def ganaar mu nga co def lu bari si lu dem ci ñami ndox ak ñam bi nga xamne da ngay defar pur mu rafet di ngay tegal sa boroom kir defal ko ko ci taabul mu kontaan be bugade.

Nyetti yi waajubaax yi nga xamna ñu ngi toog ci biir juma ñam ñet ngi te seen keyti diina yi ñuñ koy jànga da ngay gis ne kenn kim ngi solmbuo bu nette keneen kim ngi solumboo bu weex kenen kim ngi am bubu baw xamna tami amna nete ci nga xamna ngi neka falaar bum tep cikaw ñaom ñëpp ngi jonkoon ci suuf di jànga.

Xale bi jigeen bu soll taybaasan bu refet nekk na taybaas wa xamne bu ñul la am na tamit dawmay yi wex yi fa nekka te momit mi ngi sol takaay bi nga xamne ànd nak mbuba bi tee posfetbu ba xamne tamit ànd nak mbuba bi ak jaaru baaraam bekk lim def ci takaay biñ taka ci loqa bi li moom nekk na taybaas bi nga xamne woro namu gina muna yaraax ba pare loxo yi mënañ nañu gina gudda.

Keyti xibar yi wone njiite réew bi gambe bi nga xamne ngi wone ne njiite réew bi paranap ñu wax taan sil nga xamne uppaasena ñëkk at yim tokg ci njiite réew mi liinak nekk na lo xamna ñu bari ñi ci waxlu barinak paskiñ nga waxle parawu tëggeena ci plaas bi.

Le potiweer biy nag danga gis ni bfa lekka bu fanekoon noonu bu jeexee dan koy raxas bur nga muncey def leneen li nga xamna din ko muna diñca leneen liy dem ci nokos boo defar boo ko defee ci potiweer bi dugal ko siviir fi nga xamne moo koy seddal dina muna yagg saloxo.

Lii bagaas bi nga xamne deñ koy njumtu waayoppur defar makias ci kana mi jigeen yu bari yiñuy am fasoŋ yi melni dafay nooy nem boo ame bu dëgër dafay fekkaliñ ko jënde dafa yomba bu ci gëna nooy nak num c gëna nooye gëna cheer wala li nekk na loo xamne dina dimbale nga def sa makias di ci lu yomba.

Kër bi nga xamne sampanen ko nekkna kër bo xamne yaggana tuuti paski maraaj bi ci mberd bi magget na te tilim na buntikër bi buntikër bi nul la amna nék bi nekk ci bi répp ñun ko karo bi ci kaw beshe suuf nekkna nek bu m dangay gis na kër bi tamit nekkna kër bu am.

Plaas bi ñuy defaree làl amna ñatti lal yi nga xam nañu ko teg ci wet bi di haarpourk ñoow gis ko buga ko jëndë ko am yeneen outo yi nga xadna ñu ngi daw ci wet bi foofunoonu am tamit benneen taax bi nga xam nañu ko sampam gi noonu foofunoonu ci plaas gi am yeneen ñaari góur yu taxaw ci mbedd bi ci bori auto yiy daw ci yoon bi.

Liggéeykat yi nga xam na ñu ngi taxaw di xool jigéen bi jonkon di defar sen liggéey bi liñuy liggéey foof ñañi taxaw di ko xool di ko settaan melna ni plaas bu maget lañuy liggéey nak paski plaas bi parantër yi darabax ci waye jigéen bi nak mu ngi nekk ci liggéey bi am ci jom lool.

naan bi nga xamnañuñ koy oyekuka kola naan biy adna bi yëppa ko xam nekk na cloor boo xamne kloor bu ñul la amna li nga xamna moomlañ ko defare loo xamne boo ko naano defalay teree nelaw naan bi tamit amnañu xamne defle ndi meey ñu am doole amnañu xamne defale ndi def ñu sawar naan bi nga gis num ngi sedda guy ku ko am ci naaj bu tànga di nga am lu bari

Peeridaala bu refet peeri daala bi nga xam ne bu xonkala peeri daala bi nag deerlañ ko defaree peeri daala bi setna te nekkna peeri daala boo xamne dinko mu na sol yóbb ko ci plaas yu bari peeri daala bi dina dem marse dina dem xew dina dem plaasy na xane dina noppal nit daal ci tankam bi.

Moos bi nga xamne mu ngiy tëdda di noppa lekku moos bi nak mu ngiy tëda ci boor i weti pot bi nga xamne am na njii bu fa nekka ci biiram kër bi nak kër bu maaget la pes gi da ngay gis ne fum taxaw noonu fu bopp bi nekka nekkna plaas bo xamne pintur bi ip xolekku na way amu nak karox way plaas bi ndur na plaas bu siy liise.

Xale yu góor ak xale yu jigee ni nga xam ne am na nit ci der ku weex bu lendi mey tangal tangal bi nag dafay neex lool so ñomi danga gissa ñu ngi yàkkamti pur ku nekka am liñ da wara jox waa nekk na ñ xaley gór ak jigeen këcci kanam ngiy sol mboo bu am orange ki ci ganaaw mngiy solmboo bu am b mala takkamalaan bu am bule ak orance.

Keyti xibaar bi nga xamna nge wone ne njiiti réew bu nekkoon gambia tudarnu yaay jamme.Deñ ko yobbul ci plaas bi nga xamne fuufu la mbaxana nekke bena.Deñ ko yobboo moyne dafa am nga xamne jëlna seen suuf bi nga xamne fuufu lañuy sampeenik.

Jaaru noppa yi rafet jaar opp yi nga xamne deñ ko def mu melni komsary. Hopp jaaru nopp bi nak mun namoneka lo xamne mun naane ka ci or mun naanee ka ci plaaqe. Mun naanee ka ci përëm waaye jaaru nopp fësan bi nak ko sol nak dafay melni wiis ci sa nopp bi. Te wiis mooy di nga xamne booti dee moom mu na lay jam cha ganaaw nopp bi.

Te naan tu neex, naan yu am mana, benne naan bi dina am linga xamne, dina am limoŋ, dina am mente, dina am li nga xamne moy sprite, benneen naan bi dina am màngo, dina am ananas, moo tax mu nete noonu, beneen bi dina am strobery, dina am tamit yeneen yi nga xamne def nañ ko ci pur safal ko.

toggu saal toggu saal bi nga xamne ñaom ñaar la amna benneen bu nekk ci wet bi boobu tamit benneen la so bobu dina nekk boo xamne bu mag la bu punkal bi nga xamne mooy àndak ñaar yi ni nekk ni toggu saal bi nag ñuñ koy jaay ci plaasi nga xam ne bagaas ci nga xamne soxlaatuñ ko di ko jaayeat ci plaasi solollañ koy jaaye.

kër bi yaatu kërbi rëy kër bi nga xamne mungi amee neg bu yaatu nek bi tamit m ngi am paranteer bu yaatu kër bi tamit amna lampa bu nekka ci kanam bi nga xamne kudduga ci biir kër bi lampa bu buñ ko taale di nañ lamu na gis ci bunti kër bi tamit amna guy bu ndàw bu fa nekka bunti kër bi mingi nekka loo xamne doomitaal la kër bi maraaj mungi nekka weex k nk bi ci biir kër bi mingi nekka doomitaal

Saal bu refet-saal bu ci lise saal bi amlum wara am yépp saal bi defar nañ ko bombaax saal bi am na rido yi refet yi nga xamne marshalla fa ta barakala saal bi tamit toogu yi faneekaal xamdo dila reyneñ torop yaatu nañ amna tappe am na taabuli diga am na tele bu refet tamit.

sa barkat yaa ngi tokk aj ñoom juróom la ku nekka ngi tii sa sabar sa digante ñaar yi tankay kenne ki mi ngi defli nga xamne mu ngiy def rastax keneen ki mi ngi solmbaxana bu horange kenne ki mi ngi solmboo bu horange ennkiku sol mbaxana bu horange mngi solmboo bu nga xamne wee ak ñuul lafa nekka ñeneen ñi tamit ñu ngi sol kenne ki mi ngi sol mbuo bi nga xamne def na domital .

Rajo bu ross rajo bi nga xamne m ngirtu da chap amna liñuy waxne mngirtu da blu tot rajo bi nak moom rofet na inna ci loxo te neexna yebu funeeka fi ngay dem den koy def ci sa saak rekk àndak moom foobu ga dëglu rekk li xibaar yi di wax ak di kay yépp di wax mu nga ko deglu.

Auto bu weex bi ku koy dawal mungil liggéey ci plaase biñu wax west african tos limited a ñoom nag seen liggéey mooy di jël tubapb yi di leen woorale ci biir dëkka bi danga gis na ñoom tubapp yi bari lañ epp ci gana auto bi dilañ leen woon plaas yi bari yi nga xamna ñoom dinañ ci am ite.

Makiaas yi bare makiyaas yi ammana. Amna boo xamne dankoy def ci sa kanam bi bala ngay jël ca pudor bi diko fa def. Am boo xamne din ko def ci sa tun bi. Am boo xamne boo demee benga def sa puudor bi ba nga paree dangay jël di ko p ci ca kanam bi am boo xamne tamit purbuut la.

Maraaj bi nak niñ ko pintur pintur yi amna bulo amna weex amna honga am na ñuul ñum fa def nit bi nga xam na m ngi ekkati ñaareel xom yi fi nak maraaj bi mi ngi wone ne fi mëy plaase di nga xam nam ngi tuda alkaale ku nda ñum fa def tamitne ambogeel ak jaamo mo fanekate tamit def nañ fa li nga xam ne mëy ku jaabi.

Jigeen yi ñu ngay feecal ki nga xamne moo tuda jalibaa kuyaate moom kooralay yore moom jalibaa boob moo tax jigeen yi di feeca pur géew gi settan len jigéen yiy feccana kenne ci ñoom ngi sol mboobu weex ak luñuul kenneen ki nak ngi am lu xonka ak lu bulë.

Bitakoola lii nak lu baax ci yaram la dina dimbale nit ci deret dina dimbale nit ci yaram bi nga xamne dafay meeti bitakoola daal baaxna ci lu bari bitakoola am góur yu bari deñ koy yeey paski dafalen di jàppale ci seen degiraay li nekkna loo xamne kami ko xamne bu gënamoo ñakkane law munna ko yey.

Lee ndaxi lemong la bo xamna ñuñ ko def ci buteel ñoom ñu bari lañ def ci buteel amna yi nekka ci suufi nga xamne ñuñ ko ransale di ko jaay am ku teye bena ci loxoom bimteye ci loxoom muge jar temeer ak fuka lii nekkna loo xamne dafa noppale looy tooga dangay jel rek ubi butee bi daal di ko ci sooti.

Xale y nga xamne ñu ngi togsisten basani ci daara bi di jànga li nga xamne mooy seen teere diina bi. Linak lu baax la pur xale paski xale bi nga xamne moom xelam ngi neex dina yomba. Purmu janga linga xamne ci diina bi la nekk ak alhuraan bi. Li moom ku am doom rekk nga tekko ci yoon bi mëy yoni ci ratal mustakiim.

Xaleyi togsi seen biir jànge kaay ñëm ñeneen fi di nga gis na ki njëkee kim ngi sol mbuwobu xonka ki ci toppa ngi sol mbuwobu bulo kenneen ki ci toop pane ka jang xabi nga xamnam ngi sol mbuwo bu weex ak blo kennki mbu bambi amna nete amna roos amna bulo ki nga xamnam ngi sol bulo bi tooga ki solu xoŋxabi mu ngay jàngal ku sol xoŋxabi.

Xaley toog ci seen biir jangeekaa yi nga gis ñoom ñeneen tafineeka. Noom ñaare ñi ngi ekat ci seen loxo yi paski bu gëna ñoo tontu la. Kulendi jangal di wax kennka ngi sol nek. Kaala bi nga xamne mingi nekk kaala bu nete mun ko booleek benneen. Mbuba bi nga xamne mbubi afrikain la kenenki tamit. Mi ngi sol benneen fasak mbuba bi nga xamne ross la.

Peeri daala mu kaas yi góor blo bu refet la blobu ñoor la. Peeri daala yi es pëla kenn musiko sol. Mu ngi tege nak ci kow tappe bi nga xamne bulo ak honxa. Peeri daala bina dina nekk lu oyof ci tanka neexa doxe.

Beena pati daala jigeen bi nga xamne mi ngi am taloo. Taloo bi xarna guda ki ko defar mu ngi nekk plaas bi nga xamne. Mu ngi tudda mu lo jamxabu ko tee. Mu ngi defar woyemi way bi tamit rossla daala bi nag daala bu bloow la. Bi nga xamne diñ ko mu na yobbu plaas yi bari. Waaye dino xamne diñ ko muna doxeel yàgga.

Bindeekaay yi bari ñun leen ransale di nga gis 14641.Ni 1 lañ boole añun ko defaree ci plas. Nga xarnañun leen oye stadla ali nak moom dafane noris school li moom lu baax la qur xalay jànga yi.

ci mbedd bi dinga gis ne outo yi bari ñu fi outo yi magget outo yi ngaxamne outo yi yaggaleñ li nekkna plaas bu xamne plaas bu maget la amna kaax amna ibbitik ci suuf ah dinga gis ne tamit tali bi nekkna tali bu degër faski tali bu yaggala waaye tali bi degar la faski tali yiñ daan defar woon mungi na baax.

Xaley jànga yi nga xamne am nañ gór ak jigéen. Am yi nga xamnañu yi soo seen kaalayi ba mut. Am ko xamne mbaxana rekk la sol bàyyilu ci des. Am yeneen ñaari góor yi nga xamnañi ngi taxaw ñooy jàngalekat. Yi ñiy nak ñoom ñépp ñu nga bày xel ci liñ lan di wax purbuñ pare ñu muna delo waat waxaat liñ leen waxoon. Wala liñ leen jàngaloon yumun ko bi ndax.

Lii nak naani buy la bi nga xam nañuñ ko defar bem baax. Emale bu teel yi yépp m amul benn bu mànke. Te defar nañ ko bem sulise ñubindafa freshjus. Lii nekkna loo xamne dina dimbale nit pur-koom komam. Nyu nga xamne ñooy jef njaay dina leen jàppale suñu amee fi nga xam na ñuñ fa def lekkka tamit lii lu baax la fofu.

Plaas yi jaayekaay bagaa ci nekg toggiyi toggiyi refet lañ. Tog yi am maana lañ toggi yi nga xamne raar nañ bariwuñ torp ci biir dika bi. Toggi yi ku ko am sa biir nekk am nga lu baax. Am nga li nga xamne ku lañu fekka ci reg dina la naw waxa toogi yi nag di nga xamne liñ koy jaaye di yomba.

Neegi ñax yi nga xam ne ñu yi nekka ci y àlla bi fi nga xam na ñu fa dika bari wuñ a dangay gis ne neggi ñax yi ñoom benn ñaar ñete ñeneen ñoo fa nekka amna nak benn plaas bi nga xam ne nekkul neggi ñax waaye neggi ñax yi ñoo fi gina bari i b amna taati garab tamit yi nga xam na ñu ci ginaaw neegi ñax yi.

Keyti xibaar bi nga xamne niti diiné yi ñu nga ñaan rekk. Njiiti réew bi nga xamne mu ngi tuda bropërmu dimbale rekk gay waxtaan. Ci li nga xamne mooy wara indiwaat. Ki nga xamne moy woon njiiti réew bi bala baro du taxaw di tuda yaaye jame.

Bagaa ci jàngeekaay yi amna linga xamne pur bindala amna fi nga xamne lool lañuy binde amna benn ñaañu te ñeneen juróomi nga xamne lool lañuy ubi dal ji ci binde jàngeekaay la liñ la jangal ci biiru jànge kaay bi rekk nga daal ji bindafu funoono amna naq li nga xamne kloor yu bari la li nga xamne linko muna jumtiwaayo purbinda linga buga binda.

Taax bu punkal bi nga xamne neek yi ci biir bari wuñ lool. Waaye danga gis ne amna benn ñaar ñetti paranteer yi ci kaw. Ak benn ñaar ñeta li nga xamne mun ci suuf. Amna tamit bunta yi nga xamne mun ci suuf ak bunta bu ci kaw. Da nga gis ne taax b yi amna li nga xamne pintur bu refet la.

t jëkaara jabar yu taxaw jëkaar bay ngi sol mbuba bu nete xaftaan mi dembe ci suuf jabar bi tamit mi ngi sol mbuba bu refer bi nga xamna daw meneeñ karam gi mbuuba bi tamir refet na lool moom tami mi ngi boole mu soor bu nete ak malaan bu nete mbuuba bu werta.

Plaasi jaayikaay lekka ndawal yi bari ñun ko saam. Saami nga xamne bu nekka ak liñmuy jàr. Am na ba gaas yi bari y nga xamne mu fa tega nga xamne ndawal. Yi nga xamne ñun leen def ci saami nga xamne dañ gudda loolu tamit. Bo koy lekk dan koy daga bo ko dage nga daga ko liko linga buga lekka rek mu em ci moo.

Cetti cosan ki nekkna seeti soose asolal nañ ko ca xay bari. Yi nga xamne muñ ko takaay ci baatam bi am tamit yim sol ci loxoom. Mu ngi tegoo siri chosan alii sër yi nga xamne la dañ koy raabala bi pare teg ci cuug a machalla.

ci pegg géej bi amna plaas bi nga xamne foofu nit y dañ fay dem di tëda di lekka di toog di wax taan bi nga gis ne plaas bi géej bi seriwu fax bepare di nga gis ne suf-seleng san fa baripare amna tmit taati gëre bi tiir yu bari.

Nigitiirew bi ki ñu oye adama baro m ngee jox keneen ki nga xamne dafa jogee jànga ba wàcc bum jànge ba wàcca li ko adama baro di jox nonu moy wone ne njànga bi mokkal na ko te amna ci ndàm lulu ma wara ñu ko jox li mu koy jox.

Toogoo taabul yi bari nga xamne mun ci biir plaas yi jaayukaay bi hali nekku fi purjanga ñépp ñi bi nañ waaye nak ci biir fi ñi jànge ñu fa def li nga xamne purjangal hali la wone ko xamne ngi def yarami neen ñuy wone yarman bi fune ka nak la tudax.

Jigéen bu dem ci xew taxaw di nitalu mom nak mu ngi sol mbuba bo xamneh mbubu bi amna bula am na netteh mom jigéen bi nak mbubam bi gudda na bi ci suuf way nak loxo yi gudduñ pare mu ngi genneh dinambi yép, li nak nekka na lo xamne awrambaŋ ci biti musóru na wayè muru wut.

marine ndawal ndawal bi nekkna loo xam ne dann koy def am saf balanko koy tooga def sa sople ah bepre defa sakuskus bi nga xam nekuskus bi tami daŋ ci def lejum yu baax yi am maana li nak nekk na lekka boo xam neku ko yekka be taaj rekk amachalaf fah tahbarakalañu am lu bari ñepp kontaan.

Marse bi fi nga xam na ñu fay jaay lu nekk dinañ fajaay saabu. Dinañ fa jaay sukar dinañ fa jaay maalo. Dinañ fajaay li nga xamne xale yi ndàw yi dinañ ko ñoo jënd fufbi nekk ci kàngal poti meew li bari ñu ko fay jaay mbuus.

Xale bu jigeen bi nga xamna mi ngi sol mbuba bi nga xamna deñ ko ñow kom african yuropean. Waaye mbuuba bi nekkona lo xamna deñ ko ñoow tubey ba pare. Nyu def ci hiper peri nga xamna minge langa ba c suuf. Ci kanamam foofu mbuuba bi benn loxolo am beni loxo bi amul dara.

Lampinig bu rar lampinig di nga xanneenu refetna oo waay nak fi nga xanna ci kaw fuñ ko defnoonu moom tami refetna waay mëno namo gina sempal bi nu melni humbana te bu sempaloon mooy daxa.

Sabar, tama, balafon, kora, yi nekk na yoo xamne diina Lislam nangu wu ko, diinal Lislam sipna li, pur nit di ko njumtuwaayo, niti di feyca, diinal islam lum nangu may sabar bu xamne sabar bu gàtta la sabar bu ndàw, lu nga xamne ku ko njumtuwaayoo limuy riir du bari.

Diwtiir, lem, ñebbe, li nekkana bagaas ci nga xamne ku ci jëndalu bari am ci lu bari sa biir néek, di nga muna togga xeti tooga bu neka, diwtir bi din ko toogee cu diwtir, ñebbe bi din ko toogee ñebbe, mburo ñébbe, wala ñambeek ñébbe.

Nyi amee karangi réew bi ñi ngi taxaw di waxtaan toppatoo lañu yeboo karangi réew mi. Kanam ñoom ñëppa ngi taxaw di jànkuwoon tekk li nga xam ne ni ci bari ñoo gennoon. Di ñoo taxawaalu ci kaw ioon yi di wone ne ñoom buguñ pur a njiitireew mu fanee kafum na ni kontine di taxaw.

Jimtuwaaye jàngekaay yi bari yi nga xamne amna culooru fasaŋ bune amna werta amna ross amna honka amna nete amna violel ali nak moom danga gis na yu baree fi nekk xale bu fudugo rek dina bu am lumuy yóbbu waale ci jàngaam bi.

tubaat yi nekk ci oto ñi nga xamna ñum ci biir àala bi ñi ngi yoreeñ njugtuwaaye boo xamne dina tax ñu gis lu sori ñoom nak dinañ nekk di wuur dinañ gis yi nga xamne mooy i yeew dinañ gis dina nekk rap yi nga xamne rap yu yéeme lañ rab yi nga xamne kuleen gis daal safit dina dem.

ñaari pan i g benn paan bu konka ak benn paan bu ñul yépp ñuñ ko teg ci biir waañ. Waañ bi maraaj bi ñuul na paski dafay ginni saxar saxar bu bari. Nun ko karu ypp nak ci biti waañ bi am na taabul bu tege. Amna nak lu tëge ci ko taabul bi loo xamna ñun ko muur ak lu nete.

Nyaari jigéen yi enusen pañe mars yi di dem dugi. Benn jigéen wi mu ngi te pañe marse bu refet bi nga xamne clóor bi ross la. Keneki ngi teyi tamit bu su liiste bi nga xam ne cloor bi weex la. Ku te cloori pañe bu ross bi mu ngi sol malaan bu vert. Teg ci kaalaan bu rëy bi nga xamna kaala bi jot na. Keneen ki tamit mingi sol mbubi african.

Satala bu tege bi nga xamne ñuñ ko teg ci boori pomp bi por ki nga xamne kubga juli rekk mun namu ñu jàppe fax.Fi nekkna plaase bo xamne ñun ko karo yépp te amna ippot yi nga xamne amna inji yu fa ekk.Fi setna te ku fañu njàppa di nga mn ca njàppa bi diñ ko muna yore ba fi nga demee jule.

Peeri daala jigéen bi nga xamne nuñ ko teg mu ngi tudda mulo a.Nekkna cloor bi nga xamne cloor bu refet la nuñ ko tege. Mu ngi am settu ci gana wam bi nga xamne moo mi tegunoonu. Mu ngi feñ ci set bi set bi luñuy wone mooy talon yi.

Nyeeti taax yi tek lante benn taax bi defar nañ ko bam pare lu si des mooy dañ ci wara def iparanteer ba pare pentur ko taax bi nekka ci ndey jooram moo bu parena ñun ko pentur pentur bu weex la amna orance am na na te def nañ fa tamit li nga xamne dina tere sàccakat yi purñu dugafa.

Gór ak jigeen bu took jigeen bàngi took ci kaw góor gi góorga ngi sol xaftaan bu wex ak baxana jigeen bàngi sol mboobu hongha mi nga xamne boo bu dang lapare loxo yi dañ mu tut.

Palasi jaaye kaay lekka amna faso neebe bu neka, am na mbooxa, am na dugub, am na karaw. Palaas bi nak mëy nekka palas bi nga xamne boo fa jënde lekka di nga am lu bari ci ca kër, paski lekka yi ku ko tooga dafay sakan te dina dimbaleñ jopoot bi.

Almory hanha bi nga xamne deñcikaay daa la. Benn bu nekka amna ñetti plaas yi nga fa mëna diñci daala. Te ci ñetti plaas yu yu benn bu nekk mën nga fa diñ ca ñetti peeri daala yu ci suuf bu ci diga bi ak bu ci kaw amna bi nga xamne mën ci ndey joor bi mëngi am pot bi nga xamne ñum fa def njii.

Nyaari jigeen yi nga xamne ñu nge wol am jigéen bu toog di leen xoll ñam ñyaari jigéen yi ku nekka ngi tey sa kuur di wol ci biir gëna gi gëna gi mun na nekka duggpa nekk ci biir te mun na nekka yi tamit cuura gerte ñam ñyaar yi ñu nge awlante ci wol bi.

Fataay yiñ defar ba pare, amna benne, ñaar, ñatt, ñentt, juroom, juroom-benne, juroom-ñaari fataay ci palaat, fataay yi nak mën na nekane am na ndawal ci biiram wala mun na am jen ci biir, fataay yi defar nañ ko bam mbaax, togga nañ ko bam regle.

taax bi njoon ci ko taax bi nga xamne tuutina ci kanam waaye guddana be ci ganaaw amna nekk yi bari yi nekka ci biiram mi ngi tegg fo xamne nekk bi ci ron nduru na nek bu maget waaye nak taax bi nak sanpanañ ko bi nga xamne nduru na lu degër.

Peeri dala bu bulo, bi bulo asamaan la, peeri daala bi nak benne ba ngi teda si suuf, benneen bi ñuñ ko tiral ci kaw maraaj bi, peeri daala bi nekka na daala bi nga xamne carax la, carax bi nga xam na dinko muna yobu xew, din ko muna génne dem liggéey.

Nyatti jigéen yi fecca ak benn góori tuba by fecca am ñyaari góori tubab yu took dilan di seetaan jigéen yik benn tubabi ñu ngi kontaan amna benn jigéen ci ñoom ngi sol mbu bobokona am kenneen ki nga xamne ngi sol mu bobo xamne amna werte amna nete amna blo amna weex.

Waañ bu refet, waañ bi nga xamne defar nañ ko bambaax, waañ bi amna fi ngay seddale ndox ak fuñuy seddale lekka, waañ bi amna fuñuy tooge, waaye yépp nyu ko defar ba nga xam na nuñ ko defare do xam sax fan moy toogekaay bi, do xam tamit fan ngay tàngale, waaye am na tamit fi ngay tàngalee sa lekka bi, loolu yépp mun ci biiram, taabul bi tamit nekk na taabul bu gudda bi nga xamne yaatuna.

Palaa ci jaayekaay lekk palas bi nak ñi ngiran sale lekka yi ci fiñ koy tekk pur wone nañu ngiy jaay ci biir pot yin yi amna pot bi nga xamne am na ñebbe ci biir amna pot bi nga xamne amna tamaate ci biir amna pot bi nga xamne am na mboxa ci biir li nakk plaas bo xamne la ku fa dem dinga am lu bari.

Ar Jigéenak góor bi nga xamneñ ngi sonsistanse bu refet gór bi mu ngi sol xaftaan bi nga xam ne ci uom bi la im xaftaan bi nak nekëna bulo bu ñoor bu refet jigéen ji mungi sol graan buba bi nakk nekëna buloo bi nga xamne kom asamaan si la moom jigéen ji gram buban bi refet na lol.